Monale aantu okwa li haya longitha iipululo mbyoka hayi hilwa kuundoongi nenge kiimuna ngaashi oongombe. Mopaife aantu oyeetapo ondunge yokulongitha omambakumbaku, ngoka haga pulula omapya . Ohashi kwata owala uule wethimbo eshona nenge uule wesiku limwe alike , hangaashi nale.

Aanongononi oyeetapo omiti dhoku yeleka omeya. Omeya ngaka ohaga tulwa moondama, etamu tulwa omiti ndhoka. Ondoya ohayi tameke tayi ikenge yuuka kohi , go omeya taga kala geli kombanda nga omayelele. Aantu ohaya tameke ihe oku kuthamo omeya , taye ga zindi taga tamekwa okunuwa.

Iikunino yiinamwenyo omuna iinamwenyo yoludhi yayooloka moka tunamo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa onduli. Onduli oyina othingo ondendeka yo ohayi li pombanda yomiti yo ngele tayi nu omeya pevi ohayi thikipo nuudhigu.

Aantu momafudho ohaya ka talelapo omahala gi ili nogi ili. Mpoka omahala ngoka unene haga kala ga talela omeya, uupundi wuli pooha nomeya, taya uvu ombepo ombwanawa shili, yo taya inyanyudha.

Aanafalama yiimeno yomaludhi momaludhi, ohaya ningi onkambadhala opo ya ete po ondunge yokukuna iimeno muupoto, opo ya vule okulanditha komahala nomahala. Oshoka ngele iimeno oya kunwa pev, ito vulu oku yi kuthapo wu yi fale kehala lyi ili nolyi ili wu keyi landithe, ashike ngele oyili muupoto osha ninga oshipu.

Aanafalama oya etapo ondunge yoku kokeka iimeno tayi endelela, moka haya kunu iimeno muupota, e taye wu tula mokandunda moka muna uuyele wa gwana, shoka hashi etele iimeno yikokelele. Miimeno muka ohaya tulamo wo uuhoho opo iimeno yi kokelele, oshowo omeya.

Embakumbaku olina omawuwanawa ogendji. Uuwanawa wo tango ooshoka hali longo tali endelele no ihali manapo ethimbo. Oshitiyali, omuntu ngele nena owa longitha embakumbaku ito vulwa ngaashi to longitha omake goye mwene okulonga mepya, opo wu vule okukuna.

Aawambo oyo aantu mboka yasimaneka omithigululwakalo dhawo, ngele yena iituthi ohaya zala iikutu yawo yopamuthigululwakalo. Haya zala oodhelela aakulukadhi, yo aasamane taya zala oohema dhoosheshele nomambale komitse.

Ethimbo lyomeya nomvula yashuna nomeya taga pwine oohi ohadhiya kombanda. Aantu ohaya iteteke opo yaye komahala hoka hakukala kuna oohi yaka yule oohi yo yekedhilandithe po nenge yekedhilye po.

Aantu oyaninga ondunge ombwanawa, ihaya yiwe komilonga hoka Kuna oongandu yo oyalikepo koongandu , oyaninga uundama wawo uuwanawa wokuninga uunafalama wOohii, Moka haya tulamo oohii dho tadhi kokelemo dho tadhi mvalelemo dho tadhi indjipalelemo.

Mombuga ohamu andika iimeno mbyoka hayi kala yi na omakwega niimeno mbika olundji ohayi kala yi na uufo uushona. Iimeno mbika ohayi kala wo yi na omidhi omileeleka tadhi vulu okukutha omeya kohi yevi, oshoka mombuga hanaanaa hamu kala muna omvula nenge omeya geli popepi.

Ompanda osho oshinamwenyo shoka hashi kla miikunino yiinamwenyo. Iinamwenyo mbika oya edhililwa oshoka osha nika oshiponga noonkondo, ohashi okuyonagulapo kehe shoka shi li komeho gasho, ngaasbi otashi vulu okudhipaga aantu. Aantu taya kanitha olmwenyo dhawo, nenge ya kanithe aapambele yawo.

Koondundu nenge komahala nenge komavi hoka kwanika omamanya ito adha naana kuna iimeno. Iimeno mbi to adhako ongaashi omandombo . Endombo olya simana oshoka ohali panga omikithi maantu nenge miinamwenyo.

Iimeno mbyoka hayi kunwa muupoto nenge muunayilona uuludhe nenge uutokele, ohayi kokelele. Iimeno mbino ohayi landithwa kwaamboka yaana iimeno yoludhi ndoka, yo taya tsike momagumbo gawo.

Aantu inaya halawe okusa oluhepo nondjala oyakutha ko oongaku opo ya ninge iikunino moka haya kunu iimeno yomaludhi nomaludhi, yo taya landitha iilikolomwa ndyoka tayi imwa kiimeno yawo ndyoka.

Aanafaalama oya eta po ondunge yokutula ominino mevi dhokutekela iimeno. Ominino dhika ohadhi tekele iimeno pethimbo ndoka lyaashi lyomvula opo aantu yaninge uunafaalama nopethimbo ndoka lyaashi lyomvula opo yalikolemo iilikolomwa yawo yo yavule okuninga omangeshefelo.

Uundama wunafaalama woohi owa pumbwa oku kala tawu yogwa nenge tawu kuthwa ekako, oshoka oohi kadhi hole mokuma mwakaka. Oohi ngele odha kala pokuma pwakaka ohadhi si dhimwe tadhi kwatwa komikithi. Nongele tadhika liwa ota dhi etele aantu omikithi.

Koondundu ohaku adhika omaludhi gomamanya, Moka omamanya ngamwe ohangamonika nawa lela, Omamanya ngamwe ohangafula, osho twadha atalelipo taya kambadhala owala yaye komamanya yekegatale, yatale wo omaludhi gomamanya ngoka hangadhika pehala olyo tu lyoka.

Omuntu ngele to longo nuunafalama wiimeno owa pumbwa aluhe to talelepo iimeno yoye. Oshoka ngele iimeno oweyi etha owala yili ngaaka ethimbo limwe nani iimeno otayi si kenota ngoye owa pumbwa oku tulapo omeya piimeno. Ethimbo limwe nani opena uupuka tawu li iimeno ngoye itoshi tseya ngele iho talelepo iimeno yoye.

Pomahala gokutalelapo unene hoka kwanika oondundu, otwaadha pomahala gamwe pwatulwa uupundi nenge pwa yalwa uutaafula, mpoka twaadha pwatema nawa omililo uusiku . Pomahala mpaka opo ihe aantu haya tokelwa ya vule okwiinyanyudha.

Aantu mboka haya ilongele omamanya oyo aantu haya nongonona omamanya. Oto adha taya londo oondundu taya tala omaludhi gomamanya. Shika ohashi eta opo ya nongonone omamanya yo taya popi kutya momamanya omuna naana shike.

Aanafalama oya e ta ondunge yokununga uundama kehe mpoka taya vulu okuwu ninga opo yaninge uunafalama woohi . Oohi ndhika ngela dha tulwa muundama muka ohaye dhi pelemo iikulya opo dhi koke , dho dhivale tadhi endelele dho dhi indjipale tadhi endelele woo. Oohi dhino ohaye dhi kuthamo nduno taye dhi fala komangeshefelo .

Aantu pethimbo lyefudho ohaya kutha aakwanezimo yawo nenge ookuume yawo opo yaue kefuta ohaya katalelapo ihe efuta haya kala yakuutumba kooha dhefuta taya tala eshito shilya opala.

Aanafalama yamwe oye etapo ondunge yoku kuna iimeno muupoto opo yalandithe. Ihaya kunuwe pevi ohaye shiningi oshipu taya kunu muupoto mboka tawu vulu okweendiwa nawo, opo ya ninge omalandithilo pomahala gi ili nogi ili.

Aanafaalama yoohi ohaya kambadhala opo ya kaleke ehala mpoka pu na uundama woohi pwayela oshoka oohi ngele idha mono mokuma mu na oohi mu na ekako, ohadhi kwatiwa komikithi, sho tadhi si mo muundama moka, naashika ohashi eta aanafaalama ya ninge ekano nenge ya kane.

Aanafaalama aanene oyeeta ondunge opo yakale haya kunu iimeno momapoto ngoka haya kala yega tula momizile moka muna uuyelele mboka wagwana yo taya tulapo uuhoho. Iimeno mbino ohayi koko tayi endelele yo tayeyi kutha mo taatulamo ishewe iikwawo, yo mbiya taye keyilandithapo.

Aanafaalama yoohi oyo aanyanyukwi oshoka kehe ethimbo, kehe esiku ohaya mono oohi dhomaludhi nomaludhi. Oto adha yedhi kwata yo tayedhi nongonona kutya ohii oyina naana iitopolwa yatya ngiini nenge iitopolwa ohayi longo naana shike yoohi.

Omahala goku talelapo ohaga kala gena omizile dha longekidhwa nawa. Hapu kala pena uupundi wuli pondje, mboka tawu ulike shoka sha pumbiwa oku talika, ngaashi iinamwenyo mbyoka tayiya yi nwe pomahala goku nwinwa, nenge ndishe omahala ngano, omahala goku gomba ngele aantu taya ningi omatalelepo gawo.

Aantu monale okwali haya longitha oonyala dhawo okutula uuhoho piimeno nokutula omiti piimeno dhoku keelela uupuka kiimeno, ashike mopaife aanafaalama oyeetapo ondunge yokulongitha uushina oshoka ethimbo limwe uuhoho mbuka ohawu kala wuna uupya kadhi koshipa shomuntu.

Pethimbo lyiilonga otwaadha aantu yiipyakidhila noonkondo, aantu pethimbo lyo kuteya otwaadha mboka taa teya otwaadha mboka taa tutu iilya mootungwa nenge momambaali yega tula komitse taa fala komalupale.

Pethimbo lyaashi lyomvula aantu ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha yalwa miikununo opo ya tekele iimeno yawo, yo iimeno yikoke tayi endelele, oshoka shika ohashi kwata nawa omeya, hangaashi tolongitha oshiyaha nenge eyemele wutekele iimeno.

Aanafaalama ihaya ningile ihe ngele ethimbo lyomvula nenge ka li shi ethimbo lyomvula. Aluhe ohaya likola owala iilikolomwa yawo kiimeno yawo mbyoka haya kala ya kuna miikunino, oshoka ohaya longitha omeya ngoka ha ga kala ta ha zi mominino, ngoka ha ga tekele ethimbo alihe ano paukililo lyoshimeno.

Oongombe dhoka dhanuninwa onyama yokulandithwa miilahite ohadhikala dhili mondunda onene moka hadhi pelwamo iikulya dho tadhi wendelwamo opo dhikelelwe komikithi dhontumba. Oongombe dhika ohadhi kala dhagamenwa oshoka odha nuninwa onyama.

Ombuga oyo ehala ndjoka to adha kaamuna nande oshimeno shina efo limwe, oshoka ombuga ohayi kala yakukuta . Iimeno mbi to adha mo yina omafo oyo owala mbi yina omidhi dhaya muule lela tadhi adha kohi yevi hoka kuna omeya.

Mombuga nenge nditye komahala hoka kuna oondundu, ihaku adhika nana iimeno yina omafo, oshoka konima huka ohaku kala olundji kwakukuta. Iimeno mbyoka hayi adhikako iimeno mbyoka yanika omakwega, iimeno mbyoka yina omidhi dhaya muule lela tadhi vulu okuteka omeya kohi yevi lela.

Omahala gamwe omawanawa nokutalelapo oshoka otwaadha po nale puna uupundi walongekidhwa nesiga lyalongekidhwa lyokuyothela onyama. Shoye okuya owala nonyama yoye nomakala goye, ngoye twaadha nale pwa longekidhilwa esiga . Oshitiyali, shoye okuya owala niikunwa yoye otwaadha nale walongekidhilwa uupundi.

Momanongelo mongaashingeyi aanasikola ihayayi we komatalelepo gokomilonga hoka haya vulu oku ningilwako omiyonena . Mongashingeyi aanasikola oya ningilwa uundama moosikola moka muna oohi omo ihe haya ilongele shoka yahala oku ilonga.

Aanikunino kayena kutya ethimbo lyokwenye nenge ethimbo lyomvula ohaa kambadhala aluhe yakune iimeno yawo shika ohayeshingi oshoka oyeetapo omukalo gokuyala uupayipi mweenda omeya opo wutekele iimeno moshikunino naashika ohashi indjipaleke uunafalama.

Aantu monale oyali haya longitha iipululo mbyoka yali hayi hilwa kuusino nenge koongombe. Mopaife aanafalama oye eta po ondunge yokuninga omambakumbaku. Ohaga longo taga endelele go ohaga kwata nawa ethimbo nohaga longo uuke wethimbo eshona lela.

Ngame otandi popile oshinima shika shoku longa nuunafalama woohi. Aantu otwa pumbwa oku ninga uundama pomahala mpoka kapuna omeya, eta tulamo omeya, etatu kongo oohi dhoka ooshona, ta tuya tudhi tule muundama moka , ohadhi koko etadhi ningi odhindji pehala opo tuu mpoka.

Aantu oye etapo ondunge yoku etapo omashina ngoka haga kwathele aantu okuteta okangwena kakale kethike Pamwe oko otaka monika nawa unene pomahala ngoka gomaudhano moka muna okangwena . Okangwena hanl ohakatekwa ihe taka kala kethike pamwe.

Kutya nee omvula ndjono kakunasha omvula tayi loko nawa, aanafaalama oyeya po nondunge opo yaninge ondunge yokutekela iimeno nomeya taga zi pombanda ngoka taga gu gafa omvula. Omeya ngano ohaga kwathele iimeno opo yikoke tayi endelele, naanafaalama ohaya likola lela.

Aanafaalama oyeetapo ondunge opo yalonge omashina goku longekidha evi opo likunwe, monale okwali haya longitha omatemo opo yalongekidhe omavi opo yavule okukunapo. Mopaife opuna omambakumbaku ngoka gena omatemo haga fulu omavi, opo aantu yakune yamanguluka hangaashi nale.

Muikunino iinene oto adha aantu oyendji yiipyakidhila kehe gumwe otalongo shoka eendela. Yamwe otaya kunu, yamwe otaya likola nayamwe otaya tula uuhoho piimeno opo yikoke tayi endelele, yo yamwe otaya tekele iimeno opo yikale inaayi sa enota.

Oohi ngele owedhi kwata mefuta nenge wedhi kwata momulonga, etodhi landitha otadhi ku etele iiyemo. Okulya woo oohi okwa simana ooshoka, ohadhi koke omadhilaadhilo nenge uuluyi womuntu wukoke tawu endelele ngoye wu kale todhiladhila to endelele.

Aanangeshefa aanene moshilongo shetu sha Namibia oye etapo ondunge yokuninga uundunda uuwanawa wokulala momahala ngoka gomatalelepo. uundunda mbuka ohawukala watema nawa mboka hawu kala wuna uupundi pondje hawukala aantu ngele taya tokelwa esiku olyo tuu ndoka ya ka talelapo ehala olyo tuu ndoka.

Aanafaalama manga inaayafala iinima yawo yekeyi landithee opena mbyoka hayikala yina omavi ohaaningi ihe shika. Ohaayogo iinima yawo opoyikale yayela, yo aantu oyalande noomwenyo dhamanguluka oshoka iiyimati oyayela.

Ongadu oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika momeya. Oshinamwenyo shika ohashi tilika kaantu oyendji. Oshinamwenyo shika ohashi kala momilonga nolundju ohashi yonagula po iinima, ohashi vulu okudhipaga aantu sho osho tashi etitha aantu yakale haya tila ongadu.

Aanafaalama yamwe oye na owala ohokwe yoku kuna uundombo. Uundombo owuna iimaliwa oyindji oshoka aantu oyendji oyehole okulya okandombo oshoka okena uundjolowele. Oto adha aantu yatumba uundombo komitse yeli momapandaanda taya landitha uundombo opo yamone iimaliwa vavule okwiikwatha mpoka tashi vulika.

Aantu monale oyali haya longitha omatemo, niiti opo ya vule oku longekidha evi ndyoka ya hala oku kuna. Mongaashingeyi aantu ohaya longitha uushina mboka hawu fulu evi, opo aaantu ya vule oku kuna shoka ya hala oku kuna.

Evi ndyoka etiligandje ihali vulu naanaa okukunwa kehe oshimeno, nditye nando iilya, iilya ihayi kwatamo mevi ndika, ashike ngele owa kunu mo omapungu oto adha ga ziza nawa go otaga kokelele ano evi ndino ohali kunwa olwindji omapungu yo aantu taya likola omapungu nawa.

Pethimbo lyomvula omalundu ohaga kala gaziza nawa niimuna oto adha owala yapaluka komalutu yo oyana napa melundu nawa. Yo oya napa melundu nawa itayi ka kongawe omwiidhi pomahenene gopuushiinda.

Aantu oya ninga ondumge yokuninga oondama dhoohi moka ya hala oku ninga uunafalama woohi. Moka haya tula oohi ooshona mokandama mokandama moka yo ta yedhi pelemo iikulya tadhi valelemo yo aantu ta yedhi landitha.

Aanafalama aanene ethimbo limwe oto adha yi ipyakidhila noku likola shoka ya longa. Ethimbo limwe oto adha ya ipyakidhila wo noku kuthamo iipuka nenge iimeno mbyoka inayi halika opo yi gandje ompito kiimeno mbyoka ya halika yi koke tayi endelele

Moshikunino shiinamwenyo ohamu kala muna iinamwenyo yimwe mbyoka yathigwa po mbala kooyina. Iinamwenyo mbika aanafaalama mboka haya longele moshikunino shiinamwenyo, ohaya kambadhala ihe opo, yipe uunamwenyo mboka uushona omahini opo wu koke.

Omashina gokuteta omwiidhi ogo omashina ngoka ga ninga iilonga iipu. oshoka aantu ihaa ya longitha we omake gawo okuheya omwiidhi ,ihe ohaa longitha omashina ngaka opo ga tete po omwiidhi gwo gu kale gu thike pamwe.

Uunafaalama oshinima sha simana momasiku gongaashingeyi. Uunafaalama ohawu etele aantu iiyemo ngaashi omuntu oto vulu oku kutha omatama moshikunino shoye, nenge oonyanga etodhi landitha po. Shampa wa landitha oto mono mo iimaliwa mbyoka to vulu oku longitha oku kandulapo omikundu dhimwe dha gwedhwa po ngaashi oku landa iikutu niinima yimwe oyindji.

Pooha dhomeya kefuta, ohaku kala kuna iinima oyindji, moka mwa kwatelwa oombwa dhomomeya. Ashike olundji ohaku kala kuna omadhila ngoka omaleeleka, ano gena omagulu omaleeleka. Omadhila ngaka ohaga ithanwa omandongo.

Oweshi koneka tuu? Oohauto ndhoka hadhi hingi aantu komahala goku talela po. Nditye ando nande ometosha, moshikunino shiinamwenyo, ihadhi kala dha siikilwa lelalela oshoka aantu ohaya kala ya hala oku tala ashihe shoka tashi inyenge moshikunino shiinamwenyo.

Kooha dhefuta ohaku adhika iinamwenyo yayooloka moka mwakwatelwa uudhila mboka hawu ithanwa omandoko. Uudhika mbuka ohawu kala kooha dhefuta tawu li uunamwenyo mboka wuli momeya ngaashi oohi.

Aantu oyaninga uushina mboka hawutete omwiidhi gwiimuna. Iimuna pethimbo lyokwenye ohayi kala yaana iikulya nopethimbo lomwiidhi nenge lyomvula tayiloko aanafaalama ohaya kutha ihe uushina mboka, taya tete omwiidhi yaningila shampa okwenye kwathiki.

Ondahala esiku limwe ndika ende pehala pena oondundu. Moondunda omuna ngaa iinamwenyo. Ondahala ndika nongonone ndikatale ngele otandaadhamo iinamwenyo noludhi lwiinamwenyo ndoka oluni.

Aantu mboka yena uunafalama woondjuhwa, oondjuhwa ohadhi kala dhapatelwa moshikuku oshinene moka haye dhipelemo iikulya nomeya, oshoka ngele oyedhethele kondje dhimwe otadhi kana dho dhimwe otadhi nyanga omikithi dhiili no dhiili onkene ngele dhili moshikuku ohadhi kala dha gamenwa shili.

Pethimbo lyokuteya aanafalama ohaya teyamo iilya yawo momapya ee taye yifala komalupale. Iilya mbino ohaye yi tumbu ihe komitse yili moomambali nenge moontungwa.

Aanafaalama aanene mboka haya longo niimuna ohaya tula oongombe pomahala mpoka pwagamenwa . oongombe ndhika ohadhi pelwama iihe iikulya ,omeya dho tadhi wendelwamo. Oongombe ndhika ohadhi gandja onyama dho tadhi gandja onyama sho tadhi gandja ishewe omahini

Pethimbo lyoku kwata oohi aantu oha longitha oonete dhoka dha nuninwa oku kwata oohi. Monete muka aantu oha ya tula mo uukulya mboka hawu ihakanwa koohi. Nongele odha ningimo odhindji aantu onetee ndjino ohayi hili mo. Etaya eta oohi kombanda yomeya.

Mefuta ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gayooloka nenge nditye oohi dhomaludhi nomaludhi. Koka to adha mo oohi dhimwe nokuli kuudhi shi komadhina. Ashike eshito ewanawa shili, oohi ndhika dhimwe ohadhi kala oontiligane, dhimwe ohadhi kala dhomalwaala gagwedhwa po ishewe. Nomuntu otwiipula kutya ta! Eshito ewanawa shili.

Aantu mboka yiilongela oku konakona omamanya otwaadha yalandula oondundu tayatala omamanya gomaludhi giili no giili, otwaadha yiisikila iinima komitse nokomayulu opo yaafenye ontsi ndjoka tayizi momamanya.

Aantu oyeeta po ondunge yokutekela iimeno pawukililo omeya guuka poshimeno shoshene kapena we iinima mbiya yomeya taga hepa, oopayipi dhika odhina ombululu hadhi tekele dhukililitha poshimeno noshimeno ohashi koko tashi endelele noonkondo.

Monale aantu oya li haya longitha omatemo opo ya heye po omwiidhi gwiimuna. Mopayife aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ga heye po omwiidhi ngoka hagu longithwa okupewa iinamwenyo yomoofaalama.

Omahala gokutalela po ngaashi, miikunino yiinamwenyo nenge komahala ishewe gamwe aantu nenge aanangeshefa oyaninga ondunge opo yaningeko oondunda moka hamulala aataleli po opo yakale yagamenwa kookalyamupombo nenge kiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga.

Aanafaalama oyeetapo ondunge yokutota iimeno tayi endelele, moka haya tula iimeno muukende, moka muna kehe shoka oshimeno shapumbwa. Muna omeya, muna uuhoho, muna uuyelele mboka wapumbiwa koshimeno opo wukoke tawu endelele.

Olundji ngele owa adha iimeno ya kunwa momikweyo, ohashi ningile aanafaala oshipu, opo ya yaleke oopayipi dha landula iimeno mbika, opo oopayipi dhi tekele owala dhu ukilila poshimeno. Shika ohashi kwatitha nawa omeya niimeno ohayi koko tayi endelele nawa.

Aantu ngele taya katalelapo omahala gokutalelapo ngaashi koondundu hoka hakukala kuna omamanya gomaludhi giili no giili ohaya yala uupundi wawo mpoka haya thikile opo yamvule okutala shoka yeendela. Ohaya yi ihe noohauto.

Mofaalama oonene otwaadha muna iinima yaziza nawa oshoka iinima mbino ohayi silwa oshimpwiyu, ohayi tekelwa ethimbo kehe. Muna owala omunino omunene gwalamba mpoka puna iimeno tayi tekele. Omeya taga pitile owala muumbululu wuli omunino.

Aantu mopaife oya eta po ondunge yokulonga nuunafalama woohi, moka ya ninga ondunge yokufula uundama, moka haya tula mo oohi oonshonadho tadhi kokele mo. Ohaye dhi pele mo ihe iikulya. Ngele dha koko ohadhi valele mo dho tadhi indjipala, yo taye dhi kutha mo ye ke dhi tule komahala gomangeshefelo.

Aantu mboka haya kala komilonga ngele taya kwata oohi, oya ninga ondunge opo ya ninge uunete ye wu dhika momulonga. Yo taya tulamo uukulya monete moka, oohi ohadhi ya ihe dha uka monete moka yo taye ya taya hilimo oonete dhawo, taya fala oohi komutunda.

Aantu oya eta ondunge yoku ninga uundunda komahala goku talelepo. Uundunda mbuka ohawu monika nawa, okutya nee okondje nenge omeni. Nongele omuntu to zi hwiya, oto hala wushe pamwe owu uka koshilando shi ili, ashike nani owa uka owala kehala lyoku talelapo

Aantu ngele taya tekele iimeno yawo, ihaya longitha we iiyaha, nenge omayemele. Aanafalama oye etapo ondunge yokulongitha ominino, ndhoka hadhi longithwa okutekela iimeno paukililo. Shika ohashi eta opo iimeno yikoke tayi endelele.

Monale aantu okwali haya longitha oonyala dhawo okupulula omapya gawo . Mopaife aantu oya eta po ondunge yokulongitha uushina moka hamu tulwa owala omahooli , ngweye toya owala to pulula epya lyoye eto kunu owala . Shika osha ningila aanafalama oshipu oshoka ohashi endelele.

Aantu mboka haya kala komilonga ohaya kala yatega oohi noonete yedhi dhika momulonga. Ohaya tula ihe uukulya moonete moka dho oohi tadhi iteteke uukulya mboka. Yo taye ya yatewulule oonete dhawo esiku lyalandula, yakuthe mo oohi yavule okudhi fala komangeshefelo.

Oshili tashi indjipaleke uunafaalama monamibia ngele aantu oyakala noku ninga ondunge yoku ninga uundama kehe momukunda yo ya tulemo oohi

Aawambo oya simaneka omuthigululwakalo gwawo. Ohayali iikulya yopamuthigululwakalo iikando oyindji moka hayali iimbombo, omboga, oshowo ondjuhwa yoshiwambo.

Aantu oyendji oyena ohokwe yokulonga nuunafaalama shili, oto adha mboka yena ohokwe yokulonga nuunafaalama wiimeno, yamwe oyena ohokwe yokulonga nuunafaalama wiinamwenyo. Ashike mboka yena ohokwe yokulonga nuunafaalama wiimeno ohaya longo nuudhiginini opo yamone iilikolomwa yagwana.

Aaantu oya eta po ondunge yokulanditha oongala ndhoka dhi na omwenyo. Oongala ndhika ohadhi kala dha longekidhwa nawa nohadhi kala dha tulwa uunima uuwanawa lela. Uunima mbuka ohawu kala wa gamena oongala ndhika. Oongala ndhika ohadhi landithwa ihe kondando yopombanda lela, oshoka ohadhi kala dha longekidhwa nawa.

Aantu mboka yeli pomilonga naamboka yeli popepi nefuta hayo owala taya vulu okulya oohi nenge ya ninge ongeshefa yoohi. Aanafaalama yoohi oya etapo ondunge opo ya tule uundama kehe mpoka tapu vulu okutulwa uundama etaya tulamo oohi etadhi koko opo aantu ayehe ya kale yena oohi.

Endombo osho oshimeno shoka sha simana noonkondo. Nolundji ohashi kala kehala hoka kwa nika oondundu. Endombo ohali yakula omikithi maaantu nomiinamwenyo. Ngele owe li kutha to ehama omukithi gontumba, ngaashi omeho, ohali ndondelwa momeho e tali yakula omeho.

Oondjuhwa ndhoka dhuunafaalama ihadhi tulwa kondje oshoka aantu ohaya kala yatila dhikwatwe komikithi dhi ili nodhi ili . Ohadhi tulwa nee mondunda moka hadhi pelwamo iikulya . Ondunda ndjika ohayi ithanwa oshikuku . Iikulya mbino iiwanawa koondjuhwa ndhika oshoka ohadhi vala omayi tadhi endelele.

Aanafaalama yoohi ohaya kambadhala opo yakune uumeno mboka hawuvulu okuliwa koohi opo yavule okupalutha oohi dhika dhikoke tadhi endelele yo yavule okudhi kuthamo yedhifale komahala gomangeshefelo.

Mbangula oko okadhila hoka kashitwa kena omulungu gwakola. Omulungu haguvulu okuteta omiti. Okadhila hano ohaka penduka ongula onene takapanda omiti. Nomuti ngono ngele owaadha kegupanda ano keguteta itoti okadhila keguteta.

Miikunino iinene ohamu kala muna omashina gomaludhi nomaludhi. Omashina gamwe ogo ngoka haga kutha ko iiyimati komiti, go gamwe ohaga longo iilonga yokutula omiti dhokukeelela uupuka komafo giimeno. Shika ohashi kwathele opo iimeno yi koke yaahena uupyakadhi wa sha.

Uuyelele wetango owundji ohawu vulu oku fika iimeno. Iimeno mbika ohayi tameke tayi ningi omafo omaashunga. Aanafaalama oya eta po ondunge yoku tula uuthayila kombanda yiimeno opo uuyelele wumwe wukuthwe ko, sho shi gamene iimeno yimwe yi koke tayi endelele.

Aanafaalama yoohi oyaninga ondunge opo yatunge oondama pomahala gi ili nogi ili, muundama muka ohaya tulamo uuhi uushona yotaya tulamo iikulya opo uuhi mbuka wukoke, shampa oohi dhika dhakoko dhaningi oonene ohayedhikuthamo ihe e tayedhifala komahala gokungeshefela osheelelwa.

Komahala hoka kwanika oondundu ohaku kala owala iimeno yakukuta oshoka komahala hoka ohaku kala kuna evi lyakukuta noonkondo. Iimeno mbi to adha ko oyombi owala yanika omakwega iimeno mbyo yina omidhi dhaya muule lela adhi vulh okuteka omeya kohi yevi.

Owakoneka tuu kutya aanafaalama ohaya vulu oku likola nande kashishi ethimbo lyomvula. Aanafaalama oye etapo ondunge yokulongitha ominino opo yavule oku tekela iimeno yawo, yavule oku likola ,yavule oku landithwa yo yavule oku monamo iiyemo yawo.

Aantu aanafaalama yoohi oya ninga oondunge kutya ngele oya hala oku ninga uunafaalama owundji woohi, ohaya kutha omakende e ta ya tula mo uuhi mboka uushona opo ye u fale kuundama mbwiya wa fulwa komahala hoka kaa ku nasha oohi, opo ya indjipaleke engeshefo lyoohi.

Ondjamba osho oshinamwenyo oshinene shoka hashi adhika miikunino yiinamwenyo. Oshinamwenyo shika osheedhililwa oshoka oshanika oshiponga ngele oshageye. Ohashi dhipaga iinamwenyo iikwawo nenge aantu ngele oshageye nenge shahindwa.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno muunayilona mboka uuluudhe, wa tsuwa oombululu kohi, opo ya vule shi taya tekele omeya otaga piti mo. Uumeno mbuka ohaye wu fala ihe komangeshefelo opo yeke wu landithe kwaamboka ya pumbwa uumeno woludhi nduka.

Aanafalama oto adha ya ninga nenge ya tula oolamba pombanda yiimeno yawo opo iimeno mbika yi kokelele. Ihaya longitha naana oonte dhetango ethimbo limwe. Iimeno mbino ohayi koko taui endelele, yo taye yi kuthamo meni moka, taye yi fala ye keyi tsike pondje opo ishewe yi gandje ompito kiimeno iikwawo mbiya ya pumbwa okukunwa.

Omahala hoka kaanuna omilonga nenge nditya omahala ngo kagena omeya, aantu oya eta po ondunge opo yatunge po uundama noyatulamo oohi ooshona dhodhi valelemo dho tadhi indjipalelemo. Shampa dhakoko ohaye dhi kuthamo ihe tayedhi fala komahala gomalandithilo opo yakalandithe oshihelelwa koshigwana.

Aantu monale ka yali haya longitha omashina opo yatse iilya yawo, okwa li ha ya longitha iishini mbyoka ha yi ningwa mevi, yo ta ya longitha omihi opo ya vule okutsa iilya yawo ya ninge uusila.

Aantu oya ninga ondunge yokuninga uundama. Hoka aantu haya yi opo yambwinde uunene pethimbo lyokwenye. Puundama mpano oya tula po uutala womizile, opo aantu ya gondje omutenya.

Aanangeshengefa aanafaalama ohaya kutha iimeno mbyoka ya kunwa muupoto e taya yi komalandithilo hoka haya ka landitha iimeno mbika. Aantu ohaya ihakana iimeno mbika, oshoka kaye yi na momagumbo gawo naashika osha simana, oshoka oto kunu nenge to tsike oshimeno sholudhi kehe wa hala megumbo lyoye.

Aantu pethimbo lyefudho ohaya yi ya ka telelepo egwo lyomeya koRuacana, ohaku kala aantu oyendji mboka yomeni lyoshilongo naamboka yaashi yomeni lyoshilongo. Oshoka ohaya kala ya hala okutala nkene uushitwe wa opala.

Omagumbo muuyuni wonale ogali haga ningwa niiti, oondunda odhali hadhi ningwa niithini dho tadhi kumbwa nomwiidhi. Mongaashingeyi omagumbo ohaga tungwa noondhopi taga payindwa nawa pombanda taputulwa iipeleki.

Aanafalama ngele taya longo niimeno oha kutha uuyelele okuza ngaashi nkene iimeno tayi kunwa sigo osho tayi koko. Oha kutha nee uuyelele kutya oshike sha pumbiwa opo iimeno yimene tayi endelele ngaashi ando uuhoho, nomeya noshowo evi ndjoka lya pumbwa oku longithwa.

Aantu komahala goku talelapo oto adha ya ninga uundama opo yafuule aatalelipo yo yashiwe ishew okugaluka esiku limwe oshoka otaya kala yahala okumona shoka ya monene omasiku gaziko . Oto adha yaninga uundama moka yatulamo oohi dhomaludhi nomaludhi.

Aanafaalama oya eta po ondunge yoku ninga iipululo mbyoka ihaa yi hilwa we kiinamwenyo ngaashi uundoongi nenge oongombe. Ohaya tula mo owala omahooli ye okapululo teka hili yemwene.

Aanafaalama aantu yena ondunge, ano oye eta ondunge yoku tekela iimeno paukililo, ano omeya iha ga hepa we lela miikunino, oshoka aantu oyena ominino ndhoka ha dhi tekele omeya iha gapepa we mikunino oha dhitekele iimeno paukililo.

Momeya oha mu adhika omaludhi gayoloka goohi. Ope na oohi dhoka oonene po opena uuhi mboka uushona. Oohi dhika ohadhi ithanwa ihe oontangu. Oontangu odho oohi ombwanawa oshoka ohadhi kala lela dha towala ngele owedhi teleke nawa.

Aantu oyendji oya simaneka omuthigululwakalo dhawo uunene aawambo. Aawambo aantu to adha taya li iikulya yawo yopamuthigululwakalo uunene iimbombo nenge omboga. Iikulya mbino oha ye yi teleke ihe olundji komulilo ngoka hagu temwa niikuni.

Owa etha tuu nale pomahala guunafaalama woohi? Pomahala mpoka opuna uundama owundji waningwa opo aantu yaninge uunafaalama woludhi kehe lwoohi dhili mefuta. Oohi dhika ohadhi kala tadhi monika nawa oshoka odhilipo dhili momaludhi ogendji dhimwe oontiligane, dhimwe oontokele nadhimwe dhina omalwaala ogendji.

Ethimbo lyomatalelepo, opena oohauto dhoka hadhi gandjwa opo dhi vule oku enda nomahala goku talelapo, unene miikunino yiinamwenyo. Oohauto dhika, odho hadhi pewa aanilonga mboka haya longo noku hinga aantu mboka taya talelepo oshikunino shiinamwenyo.

Pethimbo ndoka lyaashi lyomvula nenge pokwenye oto adha omeya taga ende taga pwinemo momilonga no miishana, shika ohashi eta ihe oohi dhiye kombanda nenge dhi kukutile monata. Aantu ohaye ya ihe taya kuthamo oohi dhika taye ke dhi landithapo, nenge ye ke dhi lyepo komagumbo gawo.

Oohi dhimwe oonene ngiini? Ohi tovulu oku yilya omasiku ogendji lela. Ohi oyo oshinima oshiwanawa ano tashi ku etele uundjolowele molutu lyoye sho ohashi vulu oku etela nenge hashi kokeke uuluyi womuntu opo avule oku dhiladhila nawa.

Aantu mboka haya longo nuunafaalama woondjuhwa ohaya likola oshindji, oshoka ohaye dhi pe iikulya mbyoka yuundjolowele. Iikulya nee mbika ohayi ohayi eta opo oondjuhwa dhivale omayi ogendji. Inayi ngaka ohaga ka kandithwa po.

Aantu ohaya kunu wo iimeno muupoto, opo ya hupithe ombuto nomeya. Uumeno mbuka uuwanawa, oshoka oto vulu oku enda nawo komahala gi ili nogi ili towu landitha. Ihawu kala owala wu li mpoka. Shika ohashi hupitha omeya nombuto, oshoka ombuto ndjoka yokukuna owala membwalangandjo ngaaka ohayi hepa noonkondo.

Aantu oto adha ya gongela oombuto dhomaludhi nomaludhi, ngaashi ombuto yomahangu, ombuto yomakunde, omapungu, oofukwa niilyaalyaaka. Oto adha ihe ya fala iinima mbika komangeshefelo opo ya ka landithe oombuto.

Oondjuhwa ngele todhi pe iikulya kashishi oshiwanawa to umbile iikulya pevi ngaaka. Shika ohashi etele oondjuhwa omikithi dhomaludhi nomaludhi. Oondjuhwa dhitulula iikulya nomeya muupoto opo dhilye dhamangunguluka dho odhilye iikulya yi na uundjolowele.

Oondjuhwa ihadhi pelwa we pevi ngaashi nale oshoka pevi otadhivulu oku toolapo uupuka mboka tawu etele ondjuhwa omikithi dhomaludhi nomaludhi. Aanafaalama yoondjuhwa oye etapo ondunge yokuninga uupoto moka haya tulamo iikulya dho oondjuhwa tadhili owala okuziilila muupoto moka

Pomahala goku talelapo antu oya ninga ondunge opo ya tunge ko uundunda, moka aantu haya lala ngele taya ende po mahala no mahala. Shika ohashi ya gamene kiinima oyindji, oko kutya nee oombudhi, nenge iinima mbyono tayi vulu oku lyapo aantu.

Ondjuhwa oyo hayi gandja onyama ombwaanawa uunene ngele wa adha ya telekwa niitelekithi iiwanawa ngaashi omatama noonyanga ito hala okuza mo moka.

Aanafaalama oya etapo ondunge yo kukuna iimeno muupoto, niimeno mbika ngele tayi topolwa ngaashi omatama, ohaga kuthwamo ihe komashina, ogaali, opo ga vule oku tsama, mpoka taga na tsikwa.

Aanafalama pethimbo ndyoka kalishi lomvula oya etapo ondunge yoku tekela iimeno ngashi omvula hayi kala tayi loko, ano omeya taga zi pombanda. Iimeno mbino ohayi kala yili metala ya gamenwa kuuyelele wetango unene owindji, shika ohashi eta opo iimeno mbika ti koke tayi endelele.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omu na iinamwenyo oyindji. Iinamwenyo yimwe iiwanawa noonkondo tayi fuula. Iinamwenyo mbika ongaashi tu na mo onduli. Onduli oyo oshinamwenyo oshiwanawa shi na othingo ondeendeeka hashi li kombanda yomiti.

Shimwe sha simanekwa shomiipalutha ongaashi oshimbombo nomboga. Aantu oya simaneka iimbombo, oshoka ohayi etele aantu oonkondo hangaashi omalwishi. Oshimbombo ngele owe shi li paife ongula oto vulu okuthika komatango inoo sa ondjala.

Aantu ngele taya ka talela po omahala gomaludhi nomaludhi ihaya kala we ya thikama shapo ongele wala ongoye wa hala okuthikama. Ohapu kala pwa longekidhwa uupundi mboka aantu haya kuutumba ngele ya hala okutala shoka yeendela.

Aantu yokomilonga ihaya mono naana iihuna ngele tashiya posheelelwa .Oha yayi owala komilonga tayakwata oohi dhawo moonete .Ethimbolimwe ohayedhi kutha taye kedhi landithapo opo yamonemo oshimaliwa shokulanda ishewe iikulya yimwe yagwedhwapo

Aantu mongashi ngeyi Oya ninga onkambadhala opo yeyepo nomiti dhokuyeleka omeya, omeya ohanga tulwa muundama womaludhi, mo muundama muka totulamo omiti dhoka dhalongekidhwa dhokuyeleka omeya, omeya ngaka ohangavulu ihe okunuwa nokulongithwa momagumbo ngetu.

Omahala gomatalelepo nenge omahala gokwiinyanyudha ohapu kala pu n auupundi wa yalwa nawa. Puupundi mpoka kehe pokapundi ohapu kala pu na olamba ya tema nawa, olamba ndjok atayi eta uuyelele mehala omo tuu moka, opo mu kale tamu monika nawa.

Omahala ga nika oombelewa oto adha pu na omapandela. Ohapu kala pu na epandela lyoshikondo shombelewa ndjoka, po tapu kala epandela lyoshilongo shoka opo li ulike esimano lyoshilongo.

Opuna iimeno yimwe inaa yi pumbwa oonte dhetango odhindji unene. Aanafaalama oya e ta po ihe ondunge opo ya tule othaila nenge okanete hoka taka keelele oonte dhetango odhindji kiimeno mbika opo iimeno mbika yi manguluke oku koka tayi endelele.

Pethimbo lyokwenye omiti ohadhi kala dha yagumuka omafo nohadhi kala dhaa na omizile. Aantu ohaa mono omuzile nuudhigu nohaya ka holama momizile dhomakuma.

Aantu ngele taya ende taya talelepo iilongo niilongo ohaya longekidhilwa oondunda moka haya lala opo Ya gamenwe kiinima mbyoka hayi ende uusiku ngaashi iinamwenyo nenge ya gamenwe kookalyamupombo, aantu mboka haya yugu aantu iinima yawo .

Ongandu oshinima ta shi kutilitha noonkondo, oshoka ongandu oha yi ningi kehe shoka tayi vulu okuninga opo yi yonagulepo shoka shili komeho yasho, okutya omuntu nenge oshinamwento shimwe. Ongandu oha yi kala momeya, unene momilonga.

Aantu mboka ya kuna iimeno muupoto, ohayi kala ya silwa oshimpwiyu lela. Ohayi kala ya tulwa mokuma mwa patwa nenge nditye mongulu moka hamu kala mu na uuyelele wa gwana opo iimeno mbika yi kale tayi koko tayi endelele. Iimeno mbika ohayi tulwa momiti opo wo yi kokelele aantu ya mone ompito yoku yi landitha po.

Ombuto, otuna oombuto dhomaludhi gayolokathana. Unene ngaashi dhetu dhoshiwambo. Oombuto ohatu dhi kunu tadhi tupe ishewe natango iipalutha iikwawo momumvo tagu ya nenge keteyo tali landula. Ohatu dhi fala wo komangeshefelo dhitupe oshimaliwa

Mongashingeyi ehala ihali ningile kutya opena omulonga nenge kapenasha aantu ohaya ningi uunafalama woohi yaninga uundama etaya tulamo oohi ooshona. Oohi ndhika ohaye dhi pelemo iikulya etadhi kokelemo tadhi ningi odhindji. Shampa dha ningi odhindji aant aantu oha yedhi kuthamo nokudhi fala komahala gomangeshefelo, opo ya mone iimaliwa.

Aantu ngele taya ka talela po, aantu oye eta po ondunge yokuyala uutaafula mpoka aatalelipo haya kuutumba. Uutaafula mbuka ohawu kala wa yalwa ihe nawa nuupundi wa longekidhwa nawa, oshoka aantu haayehe haya vulu okutala nenge haya vulu othika.

Aanafaalama oye etapo ondunge yo ku kuna uumeno muupoto, ta ye wu tula muundunda muna uuyelele wagwana, yo ta ya tulamo omeya nuuhoho muupoto moka. Uumeno mbuka oha wu kuthwa nee, eta wu falwa pomahala gi ili no gi ili opo wuvule okulandithwa.

Ongombe osho oshinamwenyo shono shasimanekwa komuhoko yaaWambo nenge aasamane, oshinamwenyo ya pe onyama nenge ohashi yape iimaliwa ngele yeshi landithapo.

Aanafalama aanene yoohi oto adha ya hangana naantu yamwe mboka ye na ohokwe yokulonga nuunaafalama woohi, opo ye ya ulukile shoka hashi ningwa po nankene oohi hadhi longwa nadho muunafalaama. Aantu ohaya tula oohi ndhika muundama dho tadhi kokele mo dho taye dhi ke landitha ngele ye dhi kutha mo.

Aanafalama yamwe oye hole okweedhilila oondjuhwa dhawo kiikuku, opo kadhi kanyange omikithi. Oondjuhwa dhino ohadhi kala moshikuku tadhi pewa iikulya, omeya oshowo omiti ngele dha pumbwa omiti.

Aanafalama ohaya kunu iimeno muupoto, moka haya tula mo uuhoho wa gwana opo iimeno yikokelele. Iimeno mbika sho yili muupoto, ohashi ningile aanafalama oshi pu, opo ya vule oku ende niimeno mbika pomahala nomahala taya landitha.

Ongoye lye inoohala oku ninga uunafaalama gwiimuna nenge gwiikwamawawa ngaashi oombaka nenge oondjuhwa. Kutha nena ombinga opo wuka kale tolongo nuunafaalama woondjuhwa, ota wu ku etele iiyemo ngaashi iimaliwa ta yi endelele, ngweye tologo shoka wapumbwa oku longa monkalamwenyo yoye.

Aantu oya ningi oondunge yoku eta po opaipi yoku tekela iimeno paukililo. Opaipi tayi tekele oshimeno sho shene, itayi hepeke omeya guuka kooha dho shimeno. Shika ohashi kwata nawa omeya nohashi hupitha wo.

Aantu oha longitha omukalo odhindji oku kwata oohi. Oha longitha omukalo gwonete. Onete ohaye yi yala momeya ,oohi ngele odha yimo ,onete ndjino ohaye hi hilimo momeya etaye yi tula komutunda. Onete ndjika kayishi ndjoka yeemwe, ashike ndjika oya nuninwa oku kwata oohi.